Yadda ake sarrafa shinkafa a gargajiyance bayan an je an yanko daga gona galibi ana shanyawa ne ya fara bushewa in ya bushe sai a nemo sanduna na fyada a nemo tamfol a shimfida ana zubawa ana bugawa, tabbatar da cewa asalin kwayar shinkafan sun zubo a cikin tamfol din, sannan a tabbatar da sauran ciyayin da ke jikin wannan shinkafan sun fita sai a dauko buhuna ana zubawa a ciki sai a kai kasuwa ko kuma a kawo su gida a dafa a ci.

Girbin wake ta hanyan gargajiya ana yin shi ne sanda wake ya bushe a gona. Bayan ya bushe za a je a yi roro, idan aka yi roro, za a kwaso a kawo gida a nemi turmi da taɓarya ana dakawa sai wannan ɓawon waken ya kasance kamar dussa, sai ana busar da wannan dussan da waken gaba ɗaya. Yayin busarwa dussan tunda bai da nauyi zai na bin iska yana zubowa a gefe guda a ƙasan wasu sukan nemo leda ko tampol su ajiye a ƙasan saboda idan dussan ya zubo, dussan shi ma yana da amfani. Ana amfani da dusan ana ciyar da awakai da tumakai. Saɓan wannan waken kuma ana zubowa a wani gefe daban koda buhu ne idan aka daka, Haka ake yi sai a zuba waken. Wasu na iya adana shi a cikin jarka, akan nemi wata chemical ko a nemi wata sinadari, ana zubawa don kar wannan waken ya ɓaci. Don wake wasu lokutan idan suka aka aje shin a tsawon lokaci yana iya kamuwa da tsutsa. So zuba wannan ma'adanai ko wani chemical, akan iya samun daman da waken nan ba za su ɓaci ba.

Yanda ake saida goran feshi. Feshin ƙwari shi ne idan aka siyo goran daga kasuwa, za a zo a buɗe murfin goran, a cire duk wata sassan kayayyaki da goran ya zo da shi, sannan sai a fara gyara fonfon fonfon. Fonfon yana nan ne kaman bututun na roba, wanda shi fonfon ne ake samu daman iya famfa ruwa har ya fito a bakin fanfon ana fesawa a gonaki. Idan aka ɗaura fanfon nan sai a ɗaure lever na hannu. cs] lever nan shi ake riƙewa akan danna shi ƙasa da sama ana danna sama da kasa a turo shi ƙasa da sama, turawa ƙasa da sama ana fanfon ruwa. Bayan an zuba sai a zo da akwai pipe wanda ake ɗaurawa a bakin bututu da aka ɗaura a bakin bututun sai a kawo bakin fanfon shi ma pipe ne, amman na ƙarfe sai a ɗaura a bakin pipe na roban nan idan aka ɗaura sai a ɗaura asalin baki inda ruwan ke fitowa. idan aka ɗaura sannan sai a ne a ɗauko igiya. Igiya da yana nan kaman hannun jaka na baya kenan wanda idan aka ɗaura zai bai wa mai feshi daman ɗaukan goran nan ya rataya a bayan shi. Don haka ɗaura wannan sai a zuba ruwa a bakin goran, a zuba ruwa a ciki sai a ɗan gwada fesawa a ga yanda abun zai fito yana aiki mai kyau. In an yi hakan shikenan mai feshi sai ya ya hautsina duk wata magani da yake so ya zuba a gonar shi, sai ya fara feshi. Bayan ya zuba zai rufe bakin goran, idan ya rufe sai ya cigaba da feshi.

Warwarewan tumatur bayana an girbe ana yin sa ne don a samu daman bambanta tsakanin tumatur mafi girma, da kuma mafi kyau, da kuma wa'inda ba su da girma sosai, ko kuma wa'inda ba su da wani ingantacen kyau. Saboda a san wace za a ba wa za a ba wace wasu sukan iya zuwa suna son mafi kyau, da kuma mafi girma. Wa'inan farashinsu daban idan ka zo kuma a baka wanda ya mummutsike ne wanda ake cewa bage. Idan bagen tumaturi kake so, shi ma akwai yanayin farashin da za a ba ka. Amma asali daga masu gonaki su suna warewa mafi kyau ɗin ne daga ƙananu. To akwai mafi kyau, da kuma mafi girma daga ƙananu. To idan ka zo kana son manya manya, ne kuɗinka daban. Idan ƙananu kake so kuɗinka daban, idan wa'inda suka ɗan mumutsuke ne ko kuma bage kenan shima kuɗin shi daban. Ana yin hakan ne don a bambance yanayin farashin da za a saka wa kaya, kuma ana hakan ne za a nema kwando ko wace da kwandonta na manya manya ga kwandonta, na ƙananu kuma ga kwandon da za a saka a ciki, haka ma bage ga yanda za a saka ta daban.

Feshi na ciyayi ko kuma na ƙwari ana yin ta ne don a baiwa shuki daman samu girba mai kyau. Feshi na ciyayi shi ne wanda ake so a kashe ciyawa da ke damun abinda aka shuka. Sannan kuma feshi na ƙwari ana yin ta ne don a kashe wasu ƙwaruka da suke kashe abincin gona. Ana yin tane idan za a yi feshi na ciyayi ana tabbatar da cewa wannan maganin da za a fesa bai shafi ganyan abinci ba. To ana buƙatan wanda zai yi ya tabbatar da cewa yana fesawa magani baya shafan ganyayyakin abin noma don idan ya shafi ganyayakin abin noma za a iya samun matsalan garin a kashe ciyayi za a kashe harta abin da aka shuka. Shi kuma feshi na ƙwari tunda dai ita maganin tana zuwa ne yanda za ta kashe ƙwari kawai, ana fesa ta ne harda ita ganyayyakin abinci gona don su ƙwarin suna shafan abincin gona ne. To idan aka fesa cikin ganyayakin abincin gona to ƙwarin za su mutu. Ana yin haka ne don a samu haɓɓakan abin da aka noma don a samu albarkar gona.

Jirgin sama na gargajiya mai saukan ungulu an ana yin ta ne, ta samu asali ne tun zamanin yara da ake yi, akan nemi kara ko wasu katako da dai fasaha dai yara kan iya yin shi. Wasu sukan iya yin shi su ɗaura mai igiya, ana yin yanda iska na ana jefa shi sama yana tasowa yana sauka. Amma da kimmiya ta yi nisa yanzu ba sai an ɗaura igiya ba, akwai yanda ake yi ake samun wata na’ura da ke hannu mai anfani, akwai na’urɓa dake hannu wanda zai ja ragaman wannan jirgin, yana taɓawa yana dannawa jirgin na tasowa yana tafiya a iska. Idan aka ɗan gwadawa ana gwadawa a hankali har ta kai ga ana jefa ta tana tafiya na tsawon nesa. Amma farkon farawa wasu lokutan jirgin na iya tasowa ne ɗan kaɗan ana ɗan gwadawa ana kuma gyara fasahan da ke ciki har akai ka gaci ana yin sa ne don amfani da yawa. Idan har jirgin yayi aiki akan yi amfanin da shi a ɓangaran gonaki akan iya aika sako da wannan jirgin, yana taimakawa matuƙa a rayuwar alumma.

Girban tumatur ana yin ta ne bayan tumatur ta fara nuna ta juye ja, za a yi gayyan mutane, masu magidanci da suke da iyalai da yawa suna kwasan har da yara, mata, da maza a ɗibi kwanuka da su Kwando, a je gona ana roran tumaturin nan ɗaya bayan ɗaya a zuba a kwanon da yara suka ɗauko ko kuma a kwando, Idan duk me roro ya cika abun da ke hannun shi zai je ya zuba a cikin buhu ko kuma wata tamfol da aka shanya a gidin inuwa don ba a son rana yana yawan bugun tumaturin musamman ma bayan a ce an gama roran wannan tumaturin. Don haka in aka rora aka tara za a zo ana neman kwando shi a kwando ake kwasa, idan aka kwasa a kwando daga nan kasuwa ake kai wa, ita ba a yin ajiyan ta, ba a ajiyan tumatur kamar sauran hatsi. Da tumatur daga ana girba sai kasuwa wasu sa'in wasu sukan je su girba dai dai wanda suke so su siyar a wannan lokacin, shi suke ɗebo su je su sayar don ko a gonan ma idan aka bar tumatur ta jima tana iya rubewa ta juye abun da ake kira bage. Kuma bagen tumatur idan har ta juya bage farashin ta ta ragu kenan, akan iya yin amfani da bage a ɗan siyar da shi da ƙanƙanin kuɗi don haka idan aka girbo tumaturin sai a kai kasuwa a sai da.

Horadda manomanmu na gargajiya kan yanda za su yi amfani da magungunan fesawa a gona yana da matuƙar muhimmanci. Ya kamata gwamnati ta ba da hankula a wannan ɓangaran don a tabbatar da cewa manomanmu sun samu ishashshen ilimi a kan yanda za su fesa maganin gona wanda ya kasance koda na ƙwari ne ko kuma na ciyayi. Wani zai je ya sai maganin ba tare da ilimin ya san wannan na ciyayi ne ko kuma wannan na ƙwari ne. Bayan nan kuma koda an sai maganin yanda za a auna wace irin kiman ruwa ne ta dace da wace irin kiman maganin da aka ɗiba, shi ma wannan yana da muhimmanci idan ruwa yayi yawa ya wuce misali zai rage ƙarfin wannan maganin, idan kuma maganin yayi yawa fiye da yanayin kiman da aka sa ruwa da za a sa mai zai iya yiwu idan maganin na ciyayi ne zai iya kashe wa harda abincin gona. To ya kamata a tabbatar da cewa ba a samu matsala wajan wannan yanayin wannan tsarin ba. Nima nakan iya samu masala ta inda ka ga manomi wai shi ya yi feshi don ya kashe ciyayi amma daga baya abincin gona duk su mutu don bai san yanda zai amfani da wannan magungunan ba. Amma in za a samu malaman gona da su kai ilimin abun suna wayar masu da kai zai tabatar da cewa komai ya tafi akan dai dai ba tare da an samu wani matsala wajan feshi ko kuma wajan hautsana ruwa da magani ba.

Horadda matasa wanda suka shigo harkan noma sabbi abu ne mai muhimmancin gaske don a yi matuƙar samo yanda za a sa masu ra'ayin harkan noma a ciki a cikin zukatansu, don a samu faɗaɗa noma a ƙasar Najeriya, ko kuma afurika gaba ki ɗaya. Don ba shiga noma bane shi ne abu mafi fa'ida a yi noma da ilimin, a kuma san idan ka yi noman ina ne kasuwanka, kuma idan ka shiga kasuwan ya za ka yi ka samu masu sana'an kasuwanci ta ɓangaran abinda kake siyarwa. Idan ma kana son ka shigo da kayanka wata ƙasa ta yaya, wata hanya za ka bi, kuma wata hanya za ka bi ka tabbatar da ba ka yi asara na kayan ka ba, sannan kuma shi noma karan kansa kasan ta yaya za ka yi noma, kasan yanda za ka yi amfani da magungunan da za su haɓɓaka abin da zaka noma ba wai kawai kasafai ka ce za ka shiga harkan noma ba tare da ka je ka nema ilimin malaman gona ba. Shi yasa ya kamata gwamnati ta ba da hankali a dinga horadda matasan mu wanda suka sa ra'ayin harkan noma a zuciyansu. Yin hakan zai ƙara faɗaɗa harkan noma a yankin afirika kuma mu iya ciyarda kanmu.

Girbin abin gona ta hanya tsintowa ko ta hanya tsinta ana yin ta ne yanda akan yi amfani da hannu ana tsince abin da ya nuna, abar wanda bai nuna ba sai ya nuna. Ana yin haka ne ga wasu kayan abinci wa'inda yakan iya yiwu wani ɓangaran ya gama ya isa nuna da za a girba wani ɓangaran kuma bai isa kuma a girba ba. Ana yin haka da abincin gona kamar su tatasai, atarugu, barkonu, har da dankali, har ma doya akan yi haka. Akan iya samun wani ɓarin gona na doya ya gama nuna ya isa a cire, wasu kuma ba su isa a girban. Sai a je ana cire wa'inda suka kai da za a girba sai agirba, don a bar dama ma wa'inda basu gama isan girbawa ba sai lokacin su yayi. Abin gona masu yawa suna da wannan irin tsarin kamar su rake da sauransu duk suma sai an je an yi tsince tsincen wa'inda suka kai da za a girba sai a girba, wa'inda basu kai na girbewa ba za a bar su su gama nuna su kai lokacin girbin kafin a girba haka ake yi.

Ƙwari abu ne da ke da matuƙar bai wa manomi ciwon kai, don idan ƙwari suka addabi gonar manomi sukan iya cinye duk abinda ya shuka. Wasu lokutan ƙwari kan iya hana duk abin da aka shuka fitowa. Abu kamar gara, kaman su ƙwari da suke fitowa a ƙarkashin ƙasa, sukan iya cinye abin da aka shuka tun kafin ma abun ya fito daga ƙasa. Shi ya sa yana da mahimmanci manomi yasan yanayin ƙasan da zai noma, abinda zai noma a cikin. Idan ya san yanayin ƙasan, akwai ƙasan da ya kamata kafin ka yi noman sai ka yi feshi, idan ka yi feshi ɗin ya kashe duk wani ƙwari da ake tunanin za a samu a gun. Sarrafa ƙwari yadda za su mutu abu ne wanda ya kamata manomi ya nema illimin yin sa, kuma yana yin sa akai akai, mataki mataki na duk abinda ya shuka, akwai feshin da za ka yi bayan ka yi shuki, akwai wanda ake yi kafin a yi shuki, akwai wanda ake yi idan shuka ya yi girma ya shiga matakin. To idan manomi bai san da wa'innan ba, akan iya samu ba a samu ingantatcen girbi ba. Ana yin wannan feshi ne don a samu ingantatcen girbi wacce ba da wani yanayin da za a ce ƙwari suka ɓata abincin ba. Akwai ƙwarim da suke iya ɓata abin da aka yi shuki bayan ma ya kusa isa a girba, kamar su masara, su tattasai, da atarugu, akwai yanayin ƙananan ƙwarin da su abincin da ya gama nuna suke ɓatawa. Ya kamata manomi yayi ƙokari yasan wannan.

Tsarin noma da yafi yawa a ɓarin nan namu shi ne noman rani da kuma noman damina. Noman damina lokutan yakan farawa ne daga watan biyar, zuwa watan goma, zuwa dai watan sha ɗaya. Abincin da akan iya nomewa a wannan noman daminan shi ne da farko so tari agushi ake fara shukawa, agushi ake fara shukawa sannan akan biyo daga irin watan hudu, watan biyar a fara shuka gyaɗa, idan noman damina kake yi a kwai yanda ake yi hautsina fiye da abinci ɗaya a gona ɗaya. Akan iya shuka gyaɗa da masara a lokaci ɗaya a kuma gona ɗaya, akan iya shuka wake da rogo. A wannan tsarin dai a haka haka dai ake yi. Noman lambu ko kuma shi na ranin sau tari wasu lokutan abu kaman su alaihu, kaman su barkonu, su tattasai wasu kan iya yin shi na lambu a wannan tsarin. Idan kuma noman rani a kan iya yin shi a kan tudu, akan iya yin shi kuma a bakin rafi yanda da akwai ɗan danshi danshi, idan a bakin rafi ne, akan iya samu injin ɗiban ruwa injin da yake famfa ruwa, yana famfa ruwa mai gona na watsawa a kan gonakin shi.

Amfanin gona da tafi bunƙasan, tafi samun taki, kuma tafi yin armashi a wannan ɓarin namu, na farko akwai agushi, akwai gyaɗa, akwai masara, akwai doya, akwai rogo, wa'innan sune abincin da suka fi girma a wannan ɓarin namu ta arewacin Najeriya. Akwai wa'inda ma ba zan tuna su ba amman da gyaɗa, da doya, da agushi, da su tattasai da su rake, da su barkonu, duk abubuwa ne da suke bunƙasa a wannan ɓarin namu don Allah yai mana albarkacin ƙasa mai damshi damshi kuma sinadarai wa'inda abun gona za su iya yin girma sosai, don kusan zan ce abunda Najeriya ke ci yawanci suna yi a nan. Na ma manta da shinkafa, shinkafa ma muna girbe ta a nan sosai, tana samun bunƙasa sosai a ta nan don sai da gwamnatin tarayya ta bamu wata kamfani ma da ake shukan shinkafa da matuƙar yawa daga nan.

Tsarin aikin gona da ake yi don a samu girbin abubuwa da muke nomowa a nan, sau tari gaskiya mu mun fi yin su da damuna ne musamman duk da dai kamar shinkafa akan iya yin shi da rani amma a nan munfi yin na damunan ne. kamar doya duk da damuna muke yi, kamar rogo duk da dai shi yakan iya yin shekara ɗaya yana ƙasa, farkon damuna wasu lokutan ake shuka shi idan har ƙarshen rani akan iya cirewa. Yawanci abin da muke amfani da shi a nan kenan don nome abubuwa da muke a nan. Duk da dai akan yi na ranin, yanzu dai mutane su fara ɗan ganewa ana iya haɓɓaka a yin na ranin. Amma kamar su kayan lambu da muke yi su alayahu, da su barkonu sau tari ana yinsu ne da rani, irin abubuwa da muke a nan sau tari da damuna muka fi jin daɗin yin nome abun da muke a nan. Don da damuna za mu iya nome abubuwa daban daban da kuma sauƙin ruwa, saboda sauƙin ruwa shi yasa duk da damunan mu a nan farawa take wasu lokutan tun watan uku mun fara samun ruwa, wasu lokutan idan aka samu fari ruwan na iya kawai watan biyar. Shi yasa munfi nome abubuwan da ake samun su da damuna.

Hanyoyi da ake bi don gyara gona kafin shuki a wanan ɓarin namu akwai cire ciyayi wanda idan gona ya cika da ciyayi dayawa akan iya je a yi sharanan gona, ana kiransa da sharanan gona. Sharan gona ya kasance koda kuma itatuwa za a sare ko kuma ciyayi za a cire lokacin, ana yin sa ne farkon damuna, lokacin rani an ga kamar rani ya kusa tafiya, za a je, a je da adduna ana sassare ciyayi ana kwakkwashe wasu datin gona wanda aka aka bari lokacin girbi. Za a je a ƙona, idan aka ƙona shikenan sai a jira ruwa ya zuba wannan idan za a yi na noma damuna kenan. Kamar noman lambu kuma su ana je ne a yi kaftu ana kiransa da kaftu, kaftu za a nemi fatanya ne ana haƙan yashin na ana ɗagota, ana haƙan yashi ana ɗaɗɗago yashin nan don ta yi laushi yanda idan aka zo aka yafa tsaban kamar alayahu zaiyi zai samu laushin nan na ƙasa da kuma ruwa zai shiga jikin ƙasan sai tsaban wannan alayahu ya yi tsiro ya fito.

E manoma sukan gwada yanayin irin da za su sa wani irin ƙasa. Ta farko ta fari suna iya gwadawa. Ana yin gwaji ne yayin da idan suka ɗibi yashin kowane ɓangare da suke so su yi noma, sai a ɗan gwada shuka iri daban daban da ake so a gaba. Don haka shuka iri a ƙasa daban daban da aka ɗiba sai a ga yanayin girman wa'innan iri da aka ɗibo. Yanayin girman da aka gani, yanayin ko wata ƙasa da ka ɗibo zai tabbatar ma da wata iri za ka saka a wannan ƙasan. Don yanzu yawanci gonakin namu sun fara gajiya, wasu lokutan ko ka saka taki ma ba su yanayin samun abinci, ko iri, ba sa yin girma a gun amma irin abinci wa'inda su wasu lokutan ba sai an saka musu taki ba su ke yawan nomewa. A nan abu kaman agushi, kaman rogo, wa'inda su ba sai sun buƙaci taki ba. Amma abu kaman masara, masara sai dai ana ɗauko shi ne a kai shi duka fili wanda bai fara gajiya ba, wanda suke can can cikin daji, wa'inda ba a nome su sosai ba. Wannan fili yana da ƙarfi tukunna sannan kuma a fara haka ne wajan zaɓan iri shi ne yanayin ruwa da kuke samu a san wani iri ke son ruwa sosai, wane ne kuma baya son ruwa sosai.

Dabobin gida da aka fi kiwata tanan su ne su awakai, da tumakai, da zomayan gida, sannan akwai masu kiwon ɓeraye da dama duk suna yi sannan akwai aladu, akwai shanukai, akwai dokuna wanda ake amfani da su gun hawa, akwai raƙuma, ko masu kiwon raƙuma wasu na yin sa ne don ci, wasu kuma na yi ne don hawa. Bayan wannan akwai kaji irin na gargajiya muke kiran su kajin gida, ko kuma na agric, wanda girman su ba ya wahala, sannan akwai jaki, wanda shi kuma ana amfani da shi ne wajan kwasan kaya koda dai daga gona ne ko kuma tafiye tafiye, wasu sukan iya cin jakin nan, wasu kuma ba ci suke yi ba. Sannan akwai ɗawisu, akwai kuma zabbi ko kuma abin da ake cewa zabo. Bayan zabo kuma akwai agwagi, sadan su ana yin sa ne don noman da ake ci da kuma siyarwa.

Da farko bara mu ɗauko kaman kaji, mussaman kaji irin na gida namu na gargajiya, su so tari barinsu ma kawai ake yi su na yawo, suna yawo a garin yawon nan suna samowa kansu abinci, wasu lokutan idan yamma yayi suna dawowa gida. Amma akwai wani sare wanda shi me kajin bayan ya barsu suna yawo, ya kan iya kuma tanadar musu da abinci, so tari kamar da safe yana watsa musu abinci a ƙasa suna ci. Ɓangaran kiwo kaman na shanu kuma su [?[ akwai wa'inda idan shanukan babu yawa sukan iya ajiye su, su su kange su suna basu abinci ba tare da sun fito waje ba. Akwai wanda kuma zai iya ya katange su, sannan kuma yana ɗan fitowa da su bayan gari inda akwai jeji da ciyayi suna ci. Idan kuma bafulatani ne su, dama an san su, su yawo-yawo suke yi jeji-jeji, don su a jeji suke, yawo suke yi jeji-jeji suna nemo abunci wa shanukan su. Kiwo kamar na aladu su kuma katange su ake yi, ana ba su abinci, sannan ana ɗan barin su suna fito bayan anguwa, suna ɗan nemo wa kansu abunci. Haka ma karnuka, ga masu kiwon karnuka suna nemo musu abinci, sau tari su karnuka katange su ake yi ana ba su abunci.

Tabbas ana kiwon shanukai a nan ɓarin namu, amma sau tari shanukan nan Fulani ne ke kiwata su a bayan gari, a jejin gari. Amma mutanan gari wasu lokacin suma suna yin kiwon, suma suna kiwon shanukai a gida, wasu sukan ɗan fito da su bayan gari lokacin bayan lokacin suna neman masu ciyayi suna ci, wasu kuma suna katange su ne suna neman masu abinci musamman wanda yaga kamar shanukan nan basu da yawa. Idan shanukan nan ba su da yawa wani kila ya ga ƙila na shi ɗan ƙwara biyu ne ko kuma ƙwara ɗaya irin wa'innan barinsu yake yana katange su yana nemo masu abinci. Amma asalin masu kiwata shanukai a cikin garke da yawa bafulatani ne wanda suke a wannan yanki namu suna kiwata suna bin jeji jeji suna nemawa shanukai su abinci, sannan su dawo gida da yanma a akasari shi yasa wasu lokutan akan samu matsala a ce shanukai sun shiga gonan manoma kamar yanda zai jawo matsala a tsakaninsu.

Kiwon awakai a wannan tsarin namu ana yin ta ne ta yanayin da wasu lokutan barin su ake yi kawai su fita yawo su nemo wa kansu abinci, yamma na yi sun san gun zaman su za su dawo gida. E to wannan tsari sau tari yana baiwa matsala wa mutanen unguwa masu yin noma, akuyoyin na iya cin musu amfanin gona, sai kuma tsari na biyu shi ne a katange su ana neman musu abinci sannan ana kuma ɗan barinsu su fito waje ne suna neman ma kansu abinci. Sau tari idan damuna yayi musamman saboda akuyoyi akan iya yin doka a unguwa cewa kowa ya kama akuyan shi ya daura. A wannan lokacin diminan ne za ka ga id aka bi ‘yan jefi jefi bayan unguwa za ka ga akuyoyi a ɗaure suna cin abinci ana ɗibo ruwa akawo musu a gun sai yamma yayi za a kwance su a kai gida a sake ɗaurawa haka washe gari haka ake yi sautari dai da damina haka ake musu.

Sau tari al’adu da yake an san su da ƙazanta, sau tari barin su ake yi a bayan gida, ana neman wani guri agina masu a bayan gida, kuma ginin su ba yayin tsawo, ɗan gajeren gini ne ake musu sai a ringa ba su abinci ana turo masu suna ci. Abincin da aka fi ciyar da su kaman ɗumamen tuwo da aka ci aka rage da dai sauran yanayin abincin da suke ci. To kuma idan safe tayi, sau tari ana barin su su fito su ɗin ma ana samun matsalan su na ɓata abinci a bayan gari ko cikin anguwa haka, sau tari idan damuna tayi akan yi shela a anguwa duk mai alade ya kama aladan shi ya ɗaure. Haka ake masu, wasu kuma da ba su da abun ginawa sukan iya ɗan barin su kusa da cikin gida. Kuma sau tari gina masu gida ake yi a gefe ba tare da sun kusanci gidaje ba inda mutane suke zaune, da yake suna da ɗan ƙazanta haka duk inda suka ga ruwa suna iya ɓata ruwan, shi yasa ake kiwon su a bayan gida.

Sau tari a ɓangaran nan namu kiwon kifaye ne a cikin tafki, tafki wanda wasu lokutan akan [ummmn] nemi rami ne a haƙa a ɗan gina ta da bulo sannan sai ayi hanyan ruwa wacce ruwa zai na dinga shigowa ana nemo hanya ruwa na shigowa wannan tafkin da kuma yanda ruwa zai dinga fito yayin da ake so a canza ruwa wa kifin wasu masu ƙaramin ƙarfi sukan iya amfani da da bambu ko kuma tankin ruwa wacce ya ɓaci akan iya yanka kan tankin a zuba ruwa a ciki ana zuba kifi ana ba su abinci. Wasu kuma sukan samu bakin rafi inda da ɗan damshi damshi, sukan je gun su ɗan haƙa tafkin su don su samowa kifin guri wanda yake da ɗan damshi da kuma ɗan sanyi. Bayan an haƙa sai a nemi yanda ruwa zai dinga shiga wannan tafkin. Wasu sukan yin tafki a cikin gida bayan anyi tafki a cikin gida, akan ɗan shuka wasu bishiya wanda za su na ɗan bawa kifin inuwa, bayan an samu an yanka tafki za a je a siyo ƙananun kifi wa'inda za a zo a zuba a ruwa ana kula da su ana ba su abinci.

Kiwon kaji abu ne wanda mutanen mu suna yawaita yinsa, don abu ne mafi sauƙi iyayin kiwo. Idan kaji ne na gida wanda ake ci, kajin gida wanda bana agric ba kenan yanda ake kira, idan na gida ne wasu sau da yawa barin su kawai ake yi suna yawo suna nemawa kansu abinci, ko kuma a killata su ana neman masu abinci na kowane irin abinci wacce ake ci a gida kaman su hatsi, su dawa, su shinkafa ake iya watsa masu suna ci. Idan kuma kaji na agric ne su sau tari killata su ake yi, masu gida sukan ɗan nemi wani keji su zuba kajin nan. Ana siyo masu abinci wanda aka tanada wanda ake siyan masu suna ci wanda ake kawo wa ta kamfani. A na siyan masu idan kaji wanda su yin wata ɗaya ne su yi girma, za a ciyar da su abinci na wannan wata ɗayan, iya abincin nan irin na su. Ga masu baban ƙarfi kuma waɗanda suke yin kiwon kajin don sayarwa, su kuma sukan yi gida nema gida a gina ta musanman a yi kejin kajin nan ta yadda yake akan tsare layi bayan layi ana zuba kajin nan ana basu abinci akai-akai, suna da abun bada ruwa daban, abun zuba abin daban, sukan tsaftace gun nan ana yin shi akan tsari ta yadda kajin nan za su ji daɗi suna walwalawa, kuma ana samun rabanyan kaji da ga wasu suke yin ƙwai. Akwai masu yi harda ƙwai ana siyarwa.

A takaice akan iya bunkasa a kiwon kaji asamu kaji masu lafiyan gaske ta hanya tabatar dacewa gidan kaji nan a tsaftace take afarko kenan a tabatar dacewa duk ma aikatan gurin yayin da zasuyi aiki sunan sanya safa a hannu su safa na leda dan a tabatar bawanda ya kwasu wanin cutuka daga wanin gu yakawo gidan wanan kajin sanan baki masu zuwa gun kajin nan a tabatar idan suka shigo sunan wanke hannayansu kafi suyi alaka da wata kaji dake gun sanan idan za akwaso sabin kaji akawo bayan angama kwashe wanda sukagama girma yakamata adan dakata na wasu lokutan kamar sati biyu abar wurinan nashan iska bayan an share an tsaftace wurin abar wurin na wasu kwanaki akala zai nasati biyu kafinin ashigo da wasu sabin kaji anyi hakan ne dan a tabatar dacewa idan da kwai wasu cucuttuka da sabin kaji sunan da shi a gun wanan kwana goma shahudun nan zai iya kasance a wanan lokacin duk wata cuta da izinin Allah yaruga da ya kauce awanan agun sanan kuma kaji ya ka mata anan basu daman sunan shan iska gidan kaji nan yakamata ace akwai ishashan iska dan kaji basu san zafi sosai

A wannan ɓarin namu Allah ya albarkace mu da duk nau'in yashi, ko nau'in ƙasa guda ukun nan. Ƙasa mai yamɓu, da ƙasa mai laushi, da kuma ƙasa mai yashi. Amma wanda muka fi noma a ciki shi ne ƙasa mai laushi, shi muke yin noma sau tari a ciki saboda shi ya fi ba da taki, kuma abinci ya fi haɓaka a ciki. Sauran sauran nau'in ƙasan kaman ƙasa mai yumɓu, akan yi amfani da shi ta bangaren wasu abu daban. Ƙasa mai yashi akan iya samun wasu launukan abinci da suke iya girma a wannan yanayin ƙasa mai yashin. Amma a yanzu dai ban ba na iya tunawa wane irin abinci ma ke girma a ƙasa mai launin yashi. Amma sau tari ƙasa mai laushi shi yake samun daman yin noma a kai kuma mu samu abinci mai yabanya.

Sau tari idan muna son mu inganta taki da ke jikin musaman ƙasa mai laushi da muke amfani da shi anan, sau tari muna amfanin da kashin awakai, ko kuma kashin shanikai. Wato ma'ana taki irin tamu ta gargajiya kenan, idan aka samu kashin shanikai, ko kuma aka samu juji wanda ta jima a ƙasa, ana iya kwasan wannan jujin idan gab da damuna za a je ana bazawa a wannan, a duk wata fili da ake so a nome. Gab da damuna mai gabatowa haka ake yi. Wasu kuma sukan nemo ciyayi ko kuma ganyayaki wa'inda suka ruɓe idan suka nemo sai su je su zuba wa duk wata gonan da suke so suje suyi noma, bayana wannan imma ba haka ba ana iya nemo taki irin na bature, bayan an yi shuki, sai a je ana zuba taki don a inganta abincin da za a shuka ko abincin da ke kan wannan gonakin.

um Domin a zahiri matsalan um zaizayar ƙasa ko kuma matsalan ƙwari na farko idan mutun ya tabbatar cewa a duk wurin da za a yi noma a tabbatar da cewa ba a hanyan ruwa yake ba, bayan ba a hayan ruwa yake ba kuma ana tabbatar da cewa akwai wasu itatuwa masu jijuyoyi masu ƙarfi wanda za su ɗan riƙe ƙasan gun don a tabbatar ba a samu zaizayan ƙasa ba. Sannan yanayin da za a daƙile matsalan ƙwari kuma kafin a yi noman akan yi maganin feshi na ƙwarin a fesa a gonar musanman masu noman shinkafa. Misali kafin su yafa shinkafan sukan nemi maganin ƙwari su fesa a wannan gonar, idan aka fesa sannan sai a yafa shinkafan. Wasu kuma sukan tabbatar da cewa an yi sharan gona da kyau an kora duk wani ciyayi wacca wata ƙilla tana ɗauke da wata ƙwari wanda za ta iya hana amfanin gona fitowa ko kuma amfanin gona yayi kyau.

A gaskiya mata suna taka rawar gani a yayin aikin gonaki a wannan ɓarin namu don sau tari wani aikin gona tun kusan duk abin da muke nomawa a nan zan iya cewa duk abin da za mu noma a nan kafin ya taho gida sai ka ga mata sune kusan masu taka rawa a ta ƙarshe ƙarshen abin a tabatar da cewa ya isa ga inda ake so ya isa. A misali kamar rogo, idan aka ciro rogo babu masu zuwa gona kwasar rogon nan sai mata. Idan aka zo idan za a ɓare rogon nan mata suke. Idan wanda za a sarafa shi a daka zuwa inda ake yin garin alabo mata ke yi. Idan kuma abu kamar wake ne wanda shi ana neman jerin mata da yawa kafi aje roron. Yawanci roron wake mata suke yi, kawai daga farko farkon nomewan ne wasu lokutanan maza ke yi a wasu ɓangaran ma wasu ƙabilun mata ma ke yin harda noma su ɗauki garma da fatarya harda noman su suke yi. Amma wasu ƙabilun ne dai ba su barin matansu suna yin noman, amma sai an je wurin girba shi ne mata ke zuwa girba. Amma mata kam suna taka rawar gani sosai ta ɓangaran harkan noma a wannan ɓarin namu.

Alal aƙiƙa matasa suna taka rawa sosai, a harkan noma a wannan ɓarin namu don tun daga sharan gona, har zuwa har zuwa inda za a yi dakon kayan daga gona zuwa gida, sannan idan aka zo wa'inda suke da manya manyan store da suka ajiye kaya idan za a kwaso zuwa wasu jahohin daban in za a yi dako sau tar maza suke yi. Abin da ko ƙarfin mata ba ya iya yi so tari maza suke yi na sarrafa wannan kayayyakin gona. Abu kaman bugun shinkafa so tari maza suke yi, idan aka zo wajan sarafawa kamar shinkafa wajan niƙawa so tari maza suke yi. Alal aƙiƙa maza suna taka rawar gani, matasa suna taka rawan gani sosai a harkan noma a wannan ɓarin namu don sune suke da jinin a jika, su suke yi aikin nauyin asali ma noma su suke yi don so tari a ɓarin nan nawa ba a barin mata suna yin noma su ɗauko garma da fatanya ana noma sai maza.

Gaskiya so tari a nan ɓarin namu abin ya kashi kashi biyu, ya danganta da wata ƙabila ake magana akai, wasu ƙabilun sukan iya barin mata su suna yin noma su riƙe garma da fatanya suna yi amma mafiyawa ba a bari mata suna yin noma su riƙe garma da fatanya suna noma ƙasa da kansu, saboda abin ya haɗu da yanayin da addini da kuma ƙabilan hausa ta shige wa'innan abubuwan. So wasu ƙabilan sukan iya barin mata su suna yin noma, wasu ƙabilun ma kwakwata ba wani aikin noma ma da sukan iya barin mata su suna yin wasu mata sai dai su zauna a gida aƙalla dai abin da ma za su iya saka wasu ƙabilun shi ne wata ƙila mata su kai masu abinci zuwa gona shikenan. Idan ta yi tsanani wasu kuma sai dai mace za su girko su je su kwasa abin da aka noma lokacin girbi shikenan. Amma wasu komai da komai na noma, mata suna yin wasu ƙabilun.

Manoma a ɓarin namu suna tabbatar da cewa abin da suka noma ya shiga babban kasuwa ta hada-hadar duniya, hatta yadda abincin su zai kasance ana fitar da shi har ƙasashen waje. Suna yin hakan ne ta hanyar tabbatar da cewa sun haɗa kai da manyan ’yan kasuwa. Manyan ’yan kasuwa nan suna zuwa duk shekara duk lokacin girbi, suna zuwa suna haɗa hannu da manoman nan. Wasu lokuta idan ɗan kasuwa ya yarda da manomi yakan iya ba shi yan wasu kuɗaɗe ya je ya yi noma. Bayan an yi noma sai a zo a cire a ba ɗan kasuwa, sannan kuma shi ɗan kasuwa zai ɗan samu ribansa yadda zai ji daɗin dawowa gobe. To wasu lokuta sukan haɗa ƙungiya da su masu noman da ’yan kasuwan. Haɗa ƙungiya wanda ko wane lokaci akan yin batu akan yanayin farashin kaya, a yadda za a samu ko wane lokaci akan samu tattaunawa mai inganci, wanda za a san ta wace hanya za a bunƙasa yadda abinci za a fitar da shi waje.

Yawaitan jama'a a wannan yanki namu abu ne dake kawo ci baya matuƙa a harkan noma ta inda duk filayen da aka saba nomawa can baya yanzu duk jama'a su mamaye gun ta inda filin noma ke ma mutane wahala sai an je can cikin jeji da nisa cikin jeji da nisa, kuma yanzu harkan rashin zaman lafiya da kuma faɗace faɗace tsakani makiyaya da manoma ya yawaita. Sannan kuma wa'inda ma suka ɗan samu dama wanda za su yi noma ɗan kusa da gida filayan duk sun gaji ta yanda babu taki a ciki ƙasa sosai dalilin yawaitan aike aike na mutane akan ƙasa. Sannan kuma gwamnati ba ta keɓe wa makiyaya inda za su na yin kiwo ba, wannan ke kawo rashin zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma ta inda so tari akan samu rashin zaman lafiya don makiyayi ya rasa inda zai je ya ciyar da dabobinsa, kuma bai da ishashshen kuɗi ko dukiya da za a ce zai je ya siyo abinci ya ciyar da dabobinsa. Sannan yawaitan mutane ya rage ƙarfin taki na abin.

Fitowar mutane daga karkara zuwa birane abu ne da ya shafi harkar noma da kuma harkar yawaitar abin ci a kasarmu a yanzu. Don mutane duk sun bar karkara sun dawo burni neman ayyuka irin na gwamnati ta inda shi ya sa mutane sun yawaita a burni kuma abinci baya isansu. Sannan kuma shigowa mutane zuwa burni ya kasance a burnin ma babu ida za a riƙa yin noma balle ma a samu abinci, shi ya sa ake ba da shawarar jama'a ko da mutum ya dawo burni a nema ta inda za a koma kauye nan ana noma don a samu isasshen abinci da za a ciyar da ƙasa baki daya. Abunci ya zo ya yi tsada talaka yanzu ba ya iya sayan abun da ya kamata ya ci na isassu da wadattu na abinci wa iyalinsa. Abun ya kawo talauci tsakanin jama'a, jama'a an bar noma duk an koma burni ana neman abun da ake tunanin shi ya fi a'ala a zamanin shi ne aiki gwamnati. It gwamnati ba ta iya baiwa kowa aiki.

Faɗaɗan burane ya daƙile kan ƙarfin ƙasar noma sosai ɗan burane da suke yawaita sukan ta ƙara faɗaɗawa ya sa cewa ayyuka ayyukan jama'a da ake yi a ƙasa ayyukan da suka shafi na mai, ayyukan kone-konen gurare, ayyukan haƙe-haken ƙasa da kuma ayyukan haƙa ma'adanan ƙasa yana rage ƙarfi kasar noma shi ya sa yanzu a burane ba a iya samun wadatun gurin na noma, din ko mutum ya gaza cewa, ko mutun ya dage cewa zaiyi noma ta burane ba a samun isassun gu da kuma gu mai taki sai an haɗa da takin zamani wanda kuma ba kowa kai iya saya ba. Shi ya sa ake ba da shawarar cewa a nema wadatun gun yadda take da taki da kuma wacce za ta ishe mutane ana keɓewa don noma, don faɗaɗan burane abu ne wanda yake ci wa talaka tuwo a kwarya don noma yanzu ya koma zai wanda yake da isassun kuɗaɗe don ya nemo kayayyakin noma na zamani da kuma taki.

Rashin zaman lafiya ta shafi harkar noma wadda daga bisani ta kuma shafi harkar tsaron abinci da kuma wadataccen abinci da kuma yadda abinci ke shigowa wa talakawa da sauran jama’a gaba ɗaya. Saboda idan babu zaman lafiya babu abin da ba za ta cigaba ba a ƙasa haka zalika idan babu zama lafiya harkar noma ba za ta samu yadda ake buƙata ba. Don ba zan manta ba a wannan ɓarin ta mu an taɓa yin wani an taɓa yin wata rashin jituwa tsakanin manoma da makiyaya wacce kayan abinci duk an ƙona mutanen karkara sun bar karkara inda suke yin noma yanzu abinci ta yi tsada, abinci na yi wuyan samu, wadataccen abinci masu gina jiki ba a yawan samun su shi ya sa gwamnati muna son ta yi ƙoƙari ta ga an inganta harkar tsaro da cikin gari da ƙauyuka ana samun jituwa tsakanin manoma da makiyaya.

Tabbas idan aka samu abinci masu inagantattun sinadarai da jiki ke bukata zai bunkasa amfanin abinci da abinci zai wa mutane a jiki idan muka shuka abincinda jiki ke bukata kuma muka habaka muka inganta sub a zai zamo cewa ana cin abinci ba kuma ana ganin kaman baya aiki a jiki kana. Idan aka nemo su ganyayyaki ana shukawa amma mun habaka wajen noma abinci masu sinadaran starch kuma idan zamu dinga noma abinci masu dauke da sinadarai daban daban wanda jiki ke bukata tabbas tsarin abinci da lafiyar jikinmu za ta habaka wajen noma abinci masu sinadaran sitaci suka yawa. Amma idan za mu noma abinci wanda sinadaran abinci masu yaw ake bukata.

A kwana kwanan nan na na halarci wata horarwa da aka yi na yadda za a yi amfani da um na’ura mai aiki da kwakwalwa don harkan noma musamman ta bangaren ta bangaren ai, wanda shi ke kara ta yadda za ayi amfani da ita a duba ta yadda za a san a san wace irin sa wace irin amfanin gona ya kamata a shuka a wace irin kasa ko kuma wace irin amfanin gona ya kamata a shuka a wani irin barin gari da yanayin samun ruwansu da kuma yanayin rashin samun ruwansu. Sannan kuma a kan yi amfani da ita wannan na’ura mai aiki da kwakwalwa a duba yanda za a yi a samu kasuwa a duba yanda za a hada kan manoma da kuma ‘yan kasuwa masu siya da siyarwa. Wannan horarwa ya yi matukar burgewa ta yadda za a yi amfani da naura mai aiki da kwakwalwa ta yanda za a yi a bunkasa harkan noma.

Alal hakika shigar da ilimin ilimin gona a manhajar primary abune da zai je nesa ba kusa wajen ganin an inganta ilimin noma a cikin alumma musamman yara masu tasowa wayanda zasu zama manyan gobe wayanda idan suka kama harkan nomanda kyau kasa zata habaka ta bangaren noma sannan zaa samu noma mai inganci da kuma yadda zaa kara tattalin arzikin kasa domin a halin da ake ciki yanzu yara basu tasowa da ilimin harkan noma tun suna kanana yara kuma idan zaa shigar da manhajar harkan noma a yi shi ne wanda za'a ringa yin abun akan aikatau ba a takarda ba, ana karanta musu a takarda kuma makarantun firamari suna da wata dan fili wayanda zaa dinga kai yaran nan ana nuna musu yanda akeyin noman nan a aikace bawai kawai ace anayi karance karance kawai ba, abunda aka karanta ana nuna musu yanda akeyi a aikace da hannayensu.

Tabbas shigar da manhajar ilimin noma a primary zai tabbatar da samr da abinci mai inganci kuma kasa za ta bunkasa ta harkan ciyar da kanta ba tare da an yi dogaro da abincin da ake shigo da ita daga wata kasa ba, daga nan kasa za ta san wani irin abinci ake ciyar wa mutane tabbas, Idan aka inganta ilimin noma a makarantun primary abun zai bunkasa ta yadda kasashen waje zasu dinga cin abinci daga garemu, sannan ko ta ina za a samu aikin yi kuma zaa samu abinci mai inganci don zaa rika noman abinci iri-iri don ciyar da kasa.

Noma irin ta halitta ko kuma noma da ake cewa noma ba tare da sinadarai ba, wani nau’in noma ne da aka yi wadda ba sai an yi amfani da wani ko wata sinadari wacce aka kawo daga kamfani ko kuma da sa hannun ɗan’adam a ciki ba. Noma ne wacce idan za a yi taki ma ana yin ta ne na gargajiya kamar kashin awakai da kashin shanukai da kuma ganyayyaki wadda ake iya barin su su ruɓe su zama kamar taki. Idan aka zo harkar yanayin noman ma, noma ne wacce aka yi idan za a za ki ga ƙwari ana yin ta ne ta hanyar yin wani tsarin noma wacce za a iya shu shuka nau’in abin gona kala biyu ko kala uku wacce ɗaya takan iya korin ƙwari wacce za ta cuce wata abin da aka shuka a gun. Wata tsarin kuma wata ɗayan kuma zata iya jawo wata ƙwari wacce zata iya zama kaman ahh abin amfani ne ga wata ahhhh abin da aka noma kuma daban. Idan ska zo wajen ban ruwa, akan yi ban ruwa ne ta irin hanya ta gargajiya, ba amfani da wata sinadarai ba idan batun ciyayi ne ciyayi ma akan iya shuka wata nau’in abun gona wacce zata iya rage girman ciyayi ba tare da an yi amfani da wata sinadari ta hanyar feshi ba.

um Harkar noma ta inganta shukin amfanin gona ta iri iri ko daban-daban harka ce da take inganta yanayin kakar kakar harkan noma ta yanda idan aka shuka ire iren amfanin gona daban-daban a wuri takan iya rage yanayin yanayin kwari misali, idan a misali in ancigaba da shukin irin abin amfanin gona kwara daya cikin gona idan kuma amfanin gonan shi yana iya gayyato wasu kwari na musamman. Idan an ci gaba da irin wannan shuki wadannan wayyinan kwarin zasu cigaba da zama a wannan gonan amma idan shekaran nan an shuka wannan amfani gona shekara me zuwa an canja wannan sarin kan iya rage kwari, sannan kuma sari kaman irin yanda za a yin shukin itatuwa ma su dogayen sayi maso tsawo sosai da kuma wasu amfanin gona dake karkashin sa wadanda basa tsawo wayanda ke sawon nan zasu amafi wanda basu tsawon nan a masayin inuwa wannan ma zi bunkasa yanayin zaizayan kasa, zai rage zaizayan kasa a gu saboda wannan dogayen itatuwa masu dogayen jijiyoyi, um a hakan harkan shukin amfanin gona da ban iri iri a wurare yana bunkasa yanayin karfin takin kasa da kuma yana taimakawa wajen dakile kwari da kuma cututtuka.

Da yake wannan babin namu da muke har yanzu muna tasowa ne a harkan noma. Noman da zan iya cewa an shigo da noman zamani a kai shi ne noman shinkafa inda akan shuka shinkafa har zuwa girbi, wasu lokutan ba da hannu ake yi ba kamar wata babban gona da muke da shi anan ana amfani da wata jirgi mai saukan angulu. Amma idan aka zo girbe wa iya sani na mutane ke girbewa da hannu, harkan noma na zamani yanzu muna kokarin cewa mu ga gwamnati ta tallafa a samar da yanayin da za a shigar da harkan noma na zamani yadda muke ganin wasu suka cigaba. Amma har yanzu abubuwa kaman gero da masara haryanzu ana yin su ne a gargajiyance wasu ma ba su sa taki musamman masara wanda shi sau tari yana bukatar taki, za ka ga ana samun masara ba da wani yawa ba.

A gaskiya harkan noma na zamani ta yi wa ta ba wa na gargajiya tazara nesa ba kusa ba, don idan ana son noma wanda za a ciyar da kasa ko a ciyar da nahiya sai an shigo da harkan noma na zamani ta inda mashina da kuma wasu harkoki na zamani da aka shigo da su za a samu ana yin noma na fadin lokaci da kuma fadin da kuma fadin wuri don yanzu a baka gona daya a ce ka nome ta da hannu ba karamin mutane za ka nemo su nome ma wannan gona ba, kuma a wannan tsarin idan aka zo gun girbi ana yin asara da yawa saboda mutane na da gajiyawa. Sannan idan aka shigo da noman zamani ana iya samun abinci a wadace bayan a wadace kuma ana iya dakile batun kwari da kuma dakile batun asara yayin girbewa idan aka samu yanayin noman zamani gaskiya ba kowa zai so yana noman gargajiya ba don zamani yazo mana da yanayin da za a yi noma a cikin tsari kuma ba tare da wahala sosai ba.